Nuraba n bɛ kom ni bi biɛla ŋarim puuni ŋarim maa puuni piɛɣu nyɛla din biɛni ka bi luɣuli ka shab gba lahi bɛ ŋarim puuni ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka yino ʒiya ka wuhi o nuu zuɣusaa ka piɛɣu lahi bɛ di gba bahagu di duli tia lahi biɛni

Gbanpiɛlli n bɛ duu ŋo puuni ŋo o tabila bini bin maa kama nyɛ zaɣ vakaɣali ka fulaawa nim tam di zuɣu n ti pahi binyahari binyɛri piɛlli gba bɛ di zuɣu paya o nyaanga bin lahi tamya ka nyɛ zaɣ tankpaɣu ka zaɣ sabinli sabi panpa di zuɣu

Niraba n ʒɛya bin ʒɛya maa puuni so gbubila dala ka yɛ liiga piɛlli ka shab ʒɛ o nyaanga ka so chinchini daliya di mini di liiga ka so ʒɛ n baɣa o ka gbubi bini o nuuni ka so jinjɛm sabinli so gba lahi ʒɛ n baɣa i ka yɛ liiga ʒiɛ

Niraba n bɛ daani ka binyahari tamya binyahari maa nyɛla din galisi kodu biɛni ka leemu gba biɛni ka gonda biɛni paɣa so gba biɛ nimaani ka yɛ liiga sabinli ka so gba bɛ o tooni ka yɛ liiga ka di ŋmani zaɣ nuɣso

Niraba n ʒɛya ka shab wori waa ka gbubi binyɛra bi nuuni ka shab zaŋ binyahari n zaŋ vuli bi shaha ni ka shab lo yaɣu bi naba ni ka zaŋ binyɛra gobi bi zuɣu ni bi nyaanga shab gba lahi ʒɛya ka yuundiba ka zaŋ binyɛri ʒiɛ zaŋ pa bi nyingoya zuɣu

Bihi n bɛ kuligi ni bi zaŋla bi ʒiya tim kom ni bi so gbubila bin piɛlli ka so gbubi zaɣ nuɣso bihi maa puuni so yɛla liiga dozim ka so yɛ zaɣ nuɣso bi so lahi pili zipiligu ka gbubi bin nuɣso o nuuni

Niraba n boŋo bi gbirila boɣa ka loori bɛ dinni loori maa koritila tankpaɣu ka bi shab ti tanti nima n bɛ di puuni gaɣa gba nyɛla din bɛ bi nyaanga gaɣa maa n nyɛ zaɣ dozim tia gba lahi nyɛla din bɛ boɣali maa duli

Paɣa n niŋdi kohamma o ʒila shɛli o zuɣu ni ka gbubi shɛli o nuuni o ni ʒi shɛli o zuɣu ni maa birash nim n bɛ dinni ka kpama biɛni ni tulaalɛ nima ka shɛli bɛ o nuuni ka binyɛri shɛŋa bɛ kunkoŋ ni n bɛ piɛɣu maa ni o nuuni maa ka laɣafu bɛ o nuuni

Niriba n-chana ka shɛba ʒi binyɛhiri bɛ zuɣuri ni ka ye nyiŋgokɔriti ka so chinchina n-zali bɛ nyɔɣu ni bɛ ni ye binyɛr’ shɛŋa maa di puuni shɛŋa nyɛla zaɣ’ nuɣiso ka shɛŋa be silibanima ni ka lɔba za bɛ nyaaŋa maa

Niraba n bɛ duu puuni so ʒimi ka so ʒɛ zuɣusaa ka chɛri ŋun ʒiya maa ŋun ʒɛ zuɣusaa maa gbubila mashin o nuuni mashin maa nyɛla zaɣ sabinli ka o kpa ninkpara ka pili zipiligu

Ninsalinima n-zaya ŋɔ ninsalinima maa zala duu puuni ninsalinima maa puuni shɛba ye neen'piɛla la shɛba ye neen'ʒɛhi ka ninsalinima maa puuni shɛba la n-gbaya ka buku pa bɛ tooni ka bɛ shɛba zaya ka gbubi bukunima bɛ shɛba nyaaŋa fulaawanima lan beni.

yili n-zaya ka shɛli fahi ka paapunima gba dɔya nti tabili dakaba ni tihi nti tabili saɣiri yili maa gooni waya nyɛla din paya

Niraba n ʒɛya bi gbirila boɣali ka shab ʒɛ zuɣusaa boɣali maa puuni kom nyɛla din bilisi biɛni duli yaha so gba lahi ʒɛya ka yɛ liiga piɛlli ka nyaɣa koligu paipu nim gba nyɛla din lahi do boɣali maa puuni ka tihi bɛ duli maa

Niriba n-zaya bɛ bela kom ni ka shɛba dun tam shɛba zuɣu ka tuɣi so o nyingoli zuɣu ka gbubi so ka so zaya ka gbubi o kpee napɔŋ ni

Paɣa m-be dulili shee ka siliba tam kurufootu ni ka gbambil’ piɛlli za o tooni ka pileeti tam gbambila maa zuɣu ka wagashi be di ni o luɣili gbambila lahi zaya ka di kama ŋmani zaɣ’ nuɣiso o ʒila kuɣu zuɣu ka piɛɣu za o nuzaa ka binyɛhiri be piɛɣu maa ni

Niraba n bɛ ziliji ni bi tamla ziliji maa zuɣu ka shab bɛ puuni ka vobisirina ka shab ʒi ziliji maa tooni ka shab ʒɛ kpaŋa ka yuundiba bini ʒɛ shɛli maa laati nim nyɛla din miriba

Paɣa n ʒiya ka chinchina gba biɛni chinchina maa nyɛla din galisi ka chinchina maa puuni chinchina maa gabila koma chinchina maa puuni shɛli nyɛla zaɣ dozim ka zaɣ ʒiɛ zaŋ gabi ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli ka zaɣ sabinli gabi

Niraba n ʒɛya ka gbubi binyɛra bi nuuni bi so yɛla liiga dozim ka zaɣ nuɣsi koɣali di nyingoli ni ka bi so yɛ liiga dozim ka pili zipiligu zipiligu maa nyɛla zaɣ tankpaɣu kom do bi nyaanga ka tihi gba ku bɛ nimaani ni kodu nima

Paɣa n bɛ daangi ni ka shaba ʒiya o chimdila bini pai nika jɛrikan dozim ʒɛya bao ka tahali gba ʒɛya bao ni piɛɣu paɣa shab bin ʒiya maa puuni so gba lahi gbubi bia ka bia maa yɛ liiga piɛlli ka paɣa so gba ʒi n ba o ka yɛ liiga nuɣso

Paɣa n ʒiya ŋo o ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli tam o tooni teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu ka tahapoŋ gba tamya ni suwa ni gbambili piɛlli ka kurifooti ʒɛ o tooni ka duɣu tamya kuriga nim gba lahi nyɛla din ʒɛ o tooni n bɛ teebuli maa loŋni

Niraba n ʒiya bi gbubila dala ka shab ʒɛ bi zuɣusaa ka paɣa gba ʒɛ nimaani ka yɛ nyingokoriti ka zaŋ bini n bob o zuɣu bin ŋmɛri dala maa so yɛla liiga ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ zaɣ dozim ni zaɣ vakaɣali ka zaɣ sabinli gabi di puuni

Niraba n bɛ tuma ni bi gbirila boɣa mashin gba nyɛla din bɛ bi tuma maa ni ka bɛ kom ni so gba bɛ zuɣusaa ka yɛ liiga dozim ka gbubi bini n kpaari niŋdi binshaɣu ni tia gba nyɛla din bɛ duli maa ni mo kuma ka bi shab gba lahi yɛ zaɣ vakaɣali ka kuriya n tumdi tuma

Doo n ʒɛya ŋo o ʒɛmi maa ka yɛ liiga di mini di jinjɛm ka zaŋ bin dozim pa o nuu zuɣu ka shɛli bɛ o nyingoli ni o nyaanga binyɛra nyɛla din tamya ka kolba nim biɛni ka o nyaanga ka bi lahi tam adaka nima ka kolba nim bɛ di puuni o lahi gbubi bin ʒiɛ o nuuni

Daani n boŋo bi biɛni mi niŋdi daabiligu daabiligu maa shab nyɛla bin niŋdi kohamma ka shab nyɛ bin dara so gbubi bia nimaani ka yɛ liiga piɛlli ka bia maa gba yɛ liiga piɛlli kodu nim bɛ daa maa ni ni naanzuhi

niriba n-zaya bɛ ʒimi ka kamantoosi tam bɛ tooni ka shɛba gbubi suhi chɛrita ka so ʒia ka su nusuriti ka kamantoosi be o tooni di bela bimpiɛlli ni ka sam m-beni ka o ye liiga piɛlli ka zaŋ binʒee zaŋ yili o nyingoli

Niraba n chɛna shab nyɛla ban kpabi bihi ka shab nyɛ ban ʒi kpalansi paɣa so gba lahi ʒi bini o zuɣu ni ka kpabi bia o nyaanga ka so gba gbubi bini o nuuni bin maa nyɛla zaɣ dozim tia gba nyɛla din bɛ nimaani ni mori

Kom n doya ka binyahari bɛ di puuni binyahari maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi kom maa duli tia gba lahi nyɛla din biɛni n ti pahi yiya tihi maa nyɛla din galisi

Niraba n ʒɛya bi shab yɛla liiga dozim ka shab gba yɛ liiga dozim ka nyaɣi baaji so ʒila tiŋa ka gbubi bia ka kuhura ka moto gba lu n do nimaani ka so gbubi moobal foon n ŋmaariba

Paɣiba n chɛna bi zi la ziya bi zuɣuri ni ka gbubi binyɛra bi nuhi ni so yiɛ liiga zɛɛ ka gbubi guuka o nuu ni ka so gba bɛ o yɛanga ka yiɛ liiga vakahali bi tooni yiya yɛla dini bɛni ni tuua ni ti mah ni ti kuma.